Mina ngibona otitshala abalemisebenzi eminengi kakhulu. Ngotitshala laba abakhangela okhekhe. Ngoba izikhathi ezinengi laba okhekhe bayakhwanisa ukuthi bakhale, bengafuni ukubuye esikolo njalo benze izinto ezinengi ezitshiyeneyo.

Mina ngibona angani ukufundisa abantwana abancinyane kunzima kakhulu ngoba bona ayisibo bantu abangahlaliseka endaweni eyodwa isikhathi eside bayabe befuna ukusukuma bake bagijime bake badlale benze izinto ezinengi ezitshiyeneyo.

Abantwana abancani ngibona angani yibo abanzima kakhulu ukufundisa .Ngoba bayabe bengakazwisisi ukuthi kwenzakalani .Njalo yindaba bevuswa ekuseni beqonde khona ezikolo lapho .

Mina abami abantwana ngafisa ukuthi behambe ezikolo besesebancane ngoba kwakusiza ukuthi bengaphambanisi izinto endlini njalo kuyanceda lokuthi bakwanise ukwenza izinto lokufunda isingisi masinya.

Isikolo sangaphansi seprimary siyatshiyana lesezifundweni zaphezulu ngoba ese primary umbalisi uba munye kuphela kodwa nxa abantu sebesiya phezulu baba lababalisi abatshiyeneyo bezifundo ezitshiyeneyo.

Kudala ezikolweni zangaphansi kwakunga fundwa izinto ezinengi njengalezinsuku, lezinsuku izinto esezifundwa sezisiba nzima njalo labazali sebe sehluleka lokuncedisa abantwana ngemsebenzi yangekhaya.

Izifundo zami zangaphansi ngaziqalisa ngomnyaka ka1990 lapho engangi funda esikolo esasise duzane langekhaya. Ngangizihambela ngedwa ngoba kwakulula ukuthi ngiyefika njalo kungela bungozi.

Ngesikhathi ngisafunda izinga langaphansi, into engangiyithanda kakhulu kulapha esasinikwa umdaka wokubumba. Mina into engangiyithanda yikubumba umuntu.

Mina imidlalo engiyaziyo lanamuhla engangiyidlala ngesikhathi ngisesemncinyane ngayifundela esikolweni sezinga langaphansi. Ababalisi bethu babesiba lesikhathi sokuthi siphume phandle siyedlala imidlalo etshiyeneyo.

Engikuthanda kakhulu ngeprimary school yikuthi kulesikhathi sokuthi sidlale ngajo kulesikhathi sokuthi sifunde mina undlalo engiwuthandayo kakhulu yindlalo yokutshayana ngebhora sigijima sigcwala indawo yonke.

Engangikuthanda ngisafunda izifundo zami zaphansi yikuthi ababalisi bonke babelomusa njalo babesifundisa izinto ezinengi ezitshiyeneyo. Kanye lokudlala imidlalo etshiyeneyo. Kanye lokubumba ngomdaka izinto ezitshiyeneyo.

Kubayisimanga nje ukuthi kwesinye isikhathi umntwana uyaphumelela ezifundweni zangaphansi kodwa nxa esesiya kuma secondary school ngikunanzelele ukuthi umntwana lo kasayenzi kuhle. Angazi ukuthi kubangelwa kuyini.

Ngesikhathi ngingumbalisi wabantwana wezinga langaphansi .Kunengi engakunanzelelayo. Abantwana abanengi nxa beqalisa isikolo baqalisa bengajayelanga bengkuthandi njalo bekhala.

Into engangiyithanda kakhulu ngezifundo zangaphansi yikuthi akufundwa kuphela kulemidlalo edlalwayo njalo abantu bayakholisa kakhulu ukuya esikolweni

Abantwana abafunda izifundo zangaphansi, kuqakathekile ukuthi bafunde njalo bedlale imidlalo etshiyeneyo. Kungabi yikufunda kuphela ngoba laba bajayele ukudlala.

Abantwana abayenza izifundo zangaphansi emaphandleni bajwayele ukuthi nxa sebefika ezifundweni zabo zokucina ezingeni laphansi bengayenzi kuhle nxa sesikhangela lalaba abasemadolobheni.

Ngiyananzelela khathesi ukuthi abantwana abafunda eprimary bayabafundisa ngemisebenzi engenziwa nxa sebekhulile bavame ukubayenzela ilanga lobo lokuthi babuye begqoke lokhu abafisa ukuthi bebeyikho khona bengakhula.

Engikuthandayo ngemfundo yaphansi eye primary yikuthi kugcwele futhi ukudlala khona siyenelisa ukuthi siphume phandle siyedlala lababalisi bethu njalo nxa sekuyisikhathi sokuthi sibhale lakho siyafundisa ukubhala.

Ngisafunda esikolo sami semfundo yaphansi into engangiyithanda kakhulu ngesikolo yikuthi kwakulesikhathi lapho esasiphuma khona siyedlala imidlalo etshiyeneyo umdlalo engangiwuthanda kakhulu ngumdlalo webhola lapho esasikhabelana khona.

Engythandayo nge sikolo semfundo engaphansi yikuyhi bayakunika isikhathi sokuthi udlale bephinde futhi bekunike isikhathi sokuthi ufunde laba balisi bayazwisisa ukuthi abafundi baseba ncane

Ngibonangani abantwana abanengi abayenza imfundo yangaphansi eye primary school bayabe bengakakunanzeleli ukuqakatheka kwemfundo abanengi nje bazikholisela ukudlala lokuya esikolweni ukuyahlangana labanye .

Engangikukholisa kakhulu ngeskhathi ngisafunda izifundo zami zokuqala yikuthi sasilesikhathi sokuthi siyaphuma, siyedlala imidlalo etshiyeneyo. Lokhu yikho engangikuthanda kakhulu.

Kuzo zonke izifundo, ngibon' angani izifundo zangaphansi yizo ezimnandi kakhulu, ngoba silethuba lokuyadlala phandle lababalisi bethu, njalo silakho futhi ukubumba izinto ezitshiyeneyo.

Imfundo yangaphansi iqakathekile kakhulu njalo kumele abazali benanzelele ukuthi yiyo eyisisekelo semfundo yangaphezulu, eyenza ukuthi umntwana enelise ukuphumelela.

ngiyananzelela ukuthi kuvamile ikakhulu ebantwaneni abangamankazana ukuthi benze kahle emfundweni zabo zangaphansi eprimary ikanti ke nxasebe qhubekela phambili behlulwe yimfundo yesecondary.

ngesikhathi kuqalisa i ECD A le ECD B abantu babebona engani abantwana sebehamba ezikolo bebancane kakhulu kodwa silethemba lokuthi lokhu kuyabanceda kakhulu abantwana kulokuthi balale ezindlini

Ngensuku zanamhla abantu bayazikhethela ukuthi bafuna ukucina ngayiphi imfundo. Umuntu ulakho ukucina ngemfundo yesecondary loba adlulele phambili. Kuyangokuthi imali iyavuma njalo wenzenjani esikolweni sangaphansi kwe tertiary.

Ngiyananzelela ukuthi abantwana nxa sebese makolitshini balalela ngcono kulabantwana abasezifundweni ezingaphansi ngoba bayabe sebelokukhangelela abalakho okokuthi nxa bangaphumelela bayathola imisebenzi.

Ngalezinsuku abantu bayafunda i kuzinga lesecondary babuyebaqhubeke beyefundela imsebenzi etshiyatshiyeneyo kumatertiary. Ngiyananzelela ukuthi lokhu kuyabanceda nxa sebedinga imisebenzi.

Ngiyananzelela ukuthi abantu abanengi basebenza kanzima nxa sebesezingeni le secondary loba e tertiary. Nxa kusiza isikhathi semihloliso wonke umuntu uyabe efuna ukwenza kuhle ukwenzela ukuthi aphumelele kusasa

Izifundo engangizithakazelela kakhulu ngifunda ngemfundo yami yaphezulu imfundo yokuthunga ngathi sengiqedile ngaqhubeka ngaya fundisisa ngikuthunga sengisemfundweni yaphezulu phezulu

Imfundo yesikolo saphezulu iqakathekile kumntwana wonke ngoba yiyo emncedisayo ukuthi athole umsebenzi noma nje kudula ukuhambisa umntwana eskolweni saphezulu kuqakathekile ukuyidinga leyo mali.

Ababalisi bemfundo yaphezulu bajayele ukukhuthaza abantwana ukuthi bathathe yiphi imfundo ezabancedisa nxa sebesiya kumfundo yaphezulu phezulu yasemakholejini ukwenzela ukuthi baphumelele empilweni

Uhlupho oluhlangana labazali nxa umntwana esesezingeni eliphezulu lemfundo zimali ezidingakalayo njalo lemali efunakalayo abanengi bacina bengasenelisi ukuhambisa abantwana emfundweni yaphezulu

Into engiyithandayo ngezwe lethu yikuthi lanxa ungaphumelelanga kuhle ezifundweni zaphezulu ulakho njalo ukuya emfundweni yangaphezulu uyefunda imsebenzi yezandla engelani lesikolo.

Ngalezi insuku sokulezikolo ezinengi kakhulu ezifundisa ngemfundo yaphezulu lemfundo yaphezulu phezulu njalo lezi izikolo ziyancedisa kakhulu ebantwaneni abafisa ukuphumelela.

Ezikolo zaphezulu sasijayele ukwenza ama'Subjects' asincedayo ngemisebenzi ezandla egoqela ukupheka, ukuthunga lokulima njalo kwakusinceda kakhulu.

Nxa abantu sebesezingeni lemfundo yaphezulu eye secondary noma e tertiary bayancedisana ukwenza imisebenzi yabo ibelula, bayabe be researcher besenza inzinto ezinengi ezitshiyeneyo.

Kuqala abantu babesenelisa ukuthola ukuthola imisebenzi ngemfundo kuphela yaphezulu kodwa ngalezi insuku sokungcono ukuthi uye e kholejini ukwenzeli ukuthi amathuba okuthola umsebenzi abe ngcono

Kulezifundo zaphezulu njalo kulezifundo zemakolotshini lezi eziyizo ezincedisa abantu ukuthi bathole imisebenzi etshiyeneyo khathesi umuntu ocine eskhondari usesedlulwa ngumuntu oqhubekele phambili

Kunengi okufundwayo ezikolweni zeSecondary njalo leze Tertiary. Ungakhangela kukhona abafunda ngemisebenzi yezandla njalo kulaba abafunda okuqeqetshwa besiya phambili.

Imfundo ye-tertiary leyesecondary iyatshiyatshiyana umuntu ulakho ukukhetha izifundo afisa ukuzenza ezihambelana lalokho afisa ukukwenza nxa esekhulile kumbe esedinga umsebenzi.

Imfundo yangaphezulu leyemakolitshini ilokubambana thize ngoba kumele ukuthi nxa usayenza imfundo yangaphezulu ubekwazi ukuthi nxa susiya kumfundo yekolitshini yiphi imfundo ozafuna ukuyenza.

Kwelakithi ilizwe kuyenelisa ukuthi umuntu noma engaphumelelanga kuzifundo zangaphezulu kodwa ekwanise ukuya emakolitshini lapha abamfundisa khona ukwenza imisebenzi yezandla.

Imfundo yaphezulu inzima kakhulu nxa abantwana bengazimiselanga ikakhulu ngalezinsuku abantwana abanengi kabasakuthandi ukubala sebethanda ukuhlala emafonini bengazilungiselelanga ezifundweni.

Imfundo yaphezulu ngayenzela esikolo esasiseduzane umango engangiwuhamba wawumfitshane kodwa abangane bami babesuka khatshana behamba umango omude kakhulu babefika esikolo sebediniwe.

Ngiyakhumbula ngisesikolo sezingeni eliphezulu esekhondari. Ngangilabangane bami engangingafisi ukuthi bangedlule. Sonke isikhathi ngangisebenza nzima ukuthi imiklomelo yami ibephezu kweyabo.

Isifundo engangisikholisa kakhulu ngesikhathi ngisenza imfundo yami yaphezulu yizifundo zenombolo ngangizithanda kakhulu ngoba ngangizenza ngendlela enhle emangalisayo njalo abanye babecela usizo kimi.

Engakuthandayo ngesikolo engafunda kiso imfundo yaphezulu yikuthi yonke into yayikhona. Imidlalo yayikhona, imfundo yayikhona ukwenzela ukuthi lowo othanda imidlalo eyenze khonokho njalo lo othanda izifundo eyenze khonokho.

Isikolo sethu semfundo yaphezulu sasihamba phambili ngemidlalo eminengi etshiyeneyo. Ngyakhumbula ukuthi sathola imiklobelo yokugijima sabuya sathola imikilomelo yokujampa.

Into engangiyikholisa kakhulu ngisenza izifundo zami zaphezulu yikuhlala esikolo, kwaku mnandi kakhulu ukubona abantu abavela endaweni ezitshiyeneyo njalo sifunde lezinto ezitshiyeneyo ebantwaneni abatshiyeneyo.

Mina into yokuqala eyangimangalisayo ngifika emfundweni yaphezulu yikuthi kuba lababalisi abakufundisayo okutshiyeneyo. Lo lolowo ufundisa okwakhe lwana ufundisa okwakhe, sasesijayele ukuba lombalisi oyedwa.

Isikolo sethu sesecondary sasilabantu ababehlabela kakhulu. Sasijayele ukuthi singahamba emincintiswaneni eminengi etshiyeneyo sibuye siyenze kuhle kakhulu.

Mina ngisenza imfundo yezikolo zangaphezulu engangikuthanda kakhulu yimfundo yenombolo ngoba lezo ngangizitshaya ngendlela ephakemeyo njalo umbalisi wethu ngangimthanda kakhulu

kudala abantu babesithi bengafika kumfundo ze secondary bacine khonapho kodwa kulezinsuku sokuqakathekile ukuthi abantu baqhubeke befunda besiya ema kolitshini kumbe ema universe

Into engayithanda kakhulu ngisuka emfundweni yangaphansi ngisiya kumfundo ya phezulu ye sekhondari yikuthi ngananzelela ukuthi silababalisi abanengi kakhulu abatshiyeneyo leyo yinto engayizwa ngiyithakazelela kakhulu.

Esikolo engafunda kiso ngangifunda ngihlala khona lokhu kwangisiza kakhulu ngisenza isikolo sami sangaphezulu ukuthi ngibe kwazi imihlobo etshiyeneyo yabantu lamasiko amanengi atshiyeneyo.

Abantu abanengi bathi bayananzelela ukuthi abantwana abanga mankazana nxa besezifundweni zangaphansi zeprimari benza ngo kuhle okumangalisayo okwedlula abafana kodwa nxa sebesiya ku sekhondari abafana benza ngcono.

uhulumende unanzelele ukuthi abantwana nxa sebebhala umhloliso owezikolo zaphezulu bajayele ukubhala inani zama sabject eliphezulu kakhulu njalo sebecabange ukwehlisa inani elibhalwayo

Imfundo yebanga lesecondary ngibona ingani iqakathekile kakhulu kuye wonke umntwana. Ngesifiso sami ngabe kakho umntwana oswela imali yokuthi ayenze lezo zifundo ukwenzela ukuthi impilo yakhe ibengcono kusasa.

Into engangiyithanda kakhulu ngesikhathi ngisenza isifundo zami zeSekhondari yimidlalo esasijayele ukuyidlala lezinye izikolo. Ngangithaba kakhulu nxa isikolo sethu sisenze kuhle njalo sinqoba.

Emakhaya elizweni lethu kuvamile ukuthi abantwana bacine ngemfundo yaphansi baswele imali ezabancedisa ukuthi baqhubeke besenza imfundo yaphezulu. Lokhu kwenza ukuthi baswele imisebenzi ebafaneleyo.

Nxa umuntu esesezifundweni zokucina zeSecondary kuqakathekile ukuthi ayenze okuzahambelana lalokhu afusa ukuthi akwenze okunjengokuthi oMongikazi bayayenza ama subjects eScience.

Kudala abantwana besintwana babengavunyelwa ukuthi baye ezikolweni kodwa ngokuphucukwa kwelizwe siyabona ukuthi abantwana besintwana labo sebevunyelwa ukuthi beqhubeke befunda besiya phambili kuzimfundo zaphambili.

EZimbabwe, i- university edume kakhulu, yi-university of Zimbabwe. Kulandela i-university of Science and technology.,Kulezi insuku asemanengi ama -university kwelakithi.

Mina iunivesi engafunda kuyo yi Univesity of Zimbabwe esesigabeni seHarare, leyo univesi inkulu kakhulu kulamanye wonke ama univesi atholakala eZimbabwe.

Ngiyananzelela ukuthi imfundo ye univesi ingcono kulemfundo yaphansi ngoba nxa umuntu esese univesi uselakho ukuthi akhethe ukuthi ufuna ukwenzani empilweni yakhe

Sengananzelela ukuthi elizweni lethu leZimbabwe idolobho ngedolobho selisiba le univesi yalo eqondane layo njalo sokusibalula ukuthi abantu benelise ukuyafunda kulezondawo

Abazali abanengi balesifiso sokubona abantwana babo beqeqesha beze begqoke ingwani yase university kodwa abantwana bayatshiyana ayisibo bonke abaqeqesha beze beyefika kusoneso sibanga

Umsebenzi omunengi emayunivesi uyenziwa ngabantwana besikolo, otitshala bayandile ukuthi bayanika abantwana imisebenzi yokuthi beyezichasisela besezindlini beyedinga izimpumela zezinto ezitshiyeneyo.

Nxa umntwana sesiya e yunivesi uyabe usukwazi ukuthi ususiyaphutsha ukumfundisa , akufani lomtwana nxa esaqalisa izifundo zakhe zaphansi kuyabe kusaselomango omkhulu kakhulu lapha umntwana ayakhona

Owami umntwana ukhethe ukuthi ayefunda eyunivesithi engaphetsheya kwelizwe leZimbawe uthi khonangale imfundo yakhona iphakeme njalo itshiyene kuleyethu lapha eZimbabwe.

Kwelethu ilizwe sekulamayunivesithi citshe kuwo wonke amadolobho akhona elizweni njalo kuyanceda ukuthi abantwana bengadingi izindawo endaweni ezikhatshana bezitholele indawo zabo duze lalapha abavele behlala khona.

Inengi lentsha yalezinsuku kayisafuni ukufunda izifundo zabo zeyunivesi kulonaleli ilizwe. Abanengi bayaphuma bayengaphetsheya, lapho abafika bafunde khona izifundo ezitshiyeneyo.

Edolobheni lethu lako Bulawayo kule sikolo se yunivesithi of sayensi ende thekhinoloji. Yikho lapha okufunda khona umnewethu uthi uyazithanda izifundo ze sayensi njalo uyazizwisisa.

Into engangiyikholisa kakhulu ngeskhathi ngiseyunivesi, yikuthi umbalisi wethu wayesithi sihambe siyekwenza uphando lwethu sibuye silwenza phambi kwabanye abantwana. Ngangikuthanda lokhu kakhulu.

engikuthandayo kakhulu nge univesi yikuthi ama thitshya lawa afundisa ngendlela ezitshiyeneyo kulakho ukuthi sifundiswe ngababanye abantwana nxasebehambe bayayenza uphando lwabo babuye bazositshel ukuthi bona yikuyini abakutholileyo

Mina ngaqeqetsha e"University of Zimbabwe " .Yiyo i"University" enkulu njalo eyakuqala kulizwe lethu leZimbabwe. Ngiyayithanda leyi i"University" ngoba iyafundisa kakhulu.

Nxa abantu sebesenza izifundo zabo ze yunivesi kuqakathekile ukuthi bazinikele ngoba kunengi kakhulu okufundwayo njalo minengi imisebenzi ephiwayo ngababalisi bakhona.

Abantu abafike ezifundweni zeYunivesithi bayazigqaja kakhulu ngoba bakhangelelwa phezulu njalo lemisebenzini bathola imisebenzi engcono kulalabo abangafikanga kuzolezo zifundo.

Bonke abazali balesifiso sokuthi abantwana babo, badlulele phambili. Baze bayefika ezifundweni ze-university. Lokhu kubanika isibindi njengabazali, ukuthi abantwana babo baqeqetshile okuzwayo,

Ngokuthuthuka kumhlaba njalo lokuba lamathekhinoloji lawa amanengi abantu benelisa ukuyenza izifundo zabo zeyinivesi noma bengekho ezikolweni, befunda ngama oniliyini phulathifomuzi.

Abazali abanengi bafisukuthi abantwana babo bahambe kumayunivesithi ngoba kubanika isithunzi abathandi ukuthi abantwana babo benze imisebenzi yezandla leyi ingani yimisebenzi ekhangelelwa phansi.

Izifundo leyunivesithi ziqakathekile empilweni ngoba yizo ezikuncedisa ukuthi uthole umsebenzi. Kumele ukhethe izifundo ezihambelana lokuthi ufuna ukwenzani empilweni.

Mina ngibona angani kungcono nxa umuntu esesenza izifundo zeyunivesithi ngoba lengqondo zakhe ziyabe sezihlangene kukalutshwani ukuthi abantu laba bahluphe njengalaba abayenza izifundo zangaphansi.

Ngesikhathi abantwana bami bese univers kwakudingakala imali enengi kakhulu eyokuthi babhadalele izifundo zabonjalo kwakuqakathekile ukuthi behlale bebala ukwenzela ukuthi benze kuhle ezifundweni

imfundo yaphezulu ifuna umuntu ozimiseleyo ikakhulu ekubaleni ngiyakhula ngesikhathi ngisasezifundweni zaphezulu zemakolitshini ngangijayele ukubala ngendlela ephakemeyo